zan fito muku da nauoi guda biyar na kare hawainiya daga wayan nan matsaloli na rashin kula da kuma daidaita kasa da ake so ayi na farko shine kare muhalli na halitta kare gona daji da harewa inda hawainiya ke rayuwa dakatar da sare bushiyoyi ko ciyayi ba tare da daliliba kuma da gina gonakai na alumma na biyu shine inganta noma mai dorewa koyar da manoma dabarun noma, masu kare muhalli kamar yin agrogorestry hade da itatuwa da anfanin gona noman juyin anfani gona ba tare da kona filiba noman ogranic, ko ace gargajiya ba tare da anfani da sinadaraiba loko kuma shine kula da anfani da magun-gunan kwari rage anfani da magun-gunan kwari ya kashe kwari da ke haddasa kwari da gurbata abincin hawainiya karfan dabian dabarun kashe kwari kamar shuka tsirrai masu koran kwari na hudu kuma shine, sarrafa hanyan kona daji horar da manoma yadda zasu rage anfani da kona fili wajen noma inganta hanyoyin kona fili ciki kula dan kare noman namun daji na biyar kuma shine wayar da kan jama'a kan cewa ni'imantar da alumma musamman manoma da yara game da mahimmancin, hawainiya wajen, sarrafa yawan kwari da kare daidaituwan muhalli anfani kuma da aladu dake, girmama hawainiya, don karfafa kiyayewa shikuma in aka dauki wayan nan kulawa abubuwa biyar din zasu kokari su taimaka yanayin da ake rasa hawainiya a ciki wan nan, ya nayi da ake ciki na Nigeria ko dabbobi ma duka bakidaya shi wayan nan abubuwa, kaman yadda na fadi shine na farko kare muhalli na halitta da kuma inganta noma mai dorewa na biyu, da kuma kula da da kuma kula da anfani da magunguna na kwari na uku da sarrafar da hanyan kona daji na hudu da kuma wayar da kan jamaa, game da ire iren abubuwa haka

Rayuwar danyen rake da shuka zuwa sarrafawa Danyen wata ciyawa ce me tsawo da ake nomawa don samar da yana da matakai da dama tun daga lokacin da ake shuka shi har zuwa lokacin da ake girban sa da tsarrafa shi zuwa kayan masarufi kaman su kari ethanol da Shuka, a lokacin shukara sukarin rake, lokaci a Najeriya ana yawan shuka rake a damina daga zuwa yuli ana yawan amfani da kashi wajen shuka rake ba daga iri ba ana tsare jikin raken kashi kashi me idanu guda biyu zuwa uku a shuka su cikin kasa ana bukatr kasa me laushi da koshin ruwa amma ba me tabo ba ana bari barin tazara tsakanin kowani shuka domin samun iska da haske me kyau masaikacin lokaci kafin siro kwanaki goma zuwa ashirin A lokacin girma kuma, tsowon lokacin da ake dauka shi shi ne wta uku zuwa tara bayan shuka. Danyen shukari yana bukatan ruwa sosai a wannan lokaci do yawan da kara kauri ana ciyar da shi da taki na gargajiya ko MPK domin bunkasan girma da karfin jiki. Wannan mataki yana bukatar kulawa da ciyawa kawar da kwari kamar shugaken bore da kula da cuttutuka kamar da s A na da kuma girbi kuma, lokacin girbi, watanni goma zuwa sha takwas bayan shuka ya danganta da irin da yanayi ana gane lokacin girbi ne idan launin ganye ganyen sama ya fara canzawa zuwa ruwan kasa. ruwan kasa, in shi kuma rake ya dena girma a lokacin, zaki ya kai matakin da ake so ana tsare shi da reza ko injin girbi dole ne ayi girbi cikin lokaci don kada zaki ya ragu. Lokacin tsarrafawa kuma da gona zuwa masa ana hanta ana kai rake din da aka girbe zuwa ruwan sa zuwa juice daga jikin raken tacewa da wanke ruwan da daga raken na datti zafafawa ruwan don ya zama syrup yin crystal don a samar da su kari ne karfi bayan haka ana yi amfani da sauran bawun rake wajen kera charcoal ko kuma takarda wanda ya rage kuma, yana da amfani a yin ethanol ko abincin dabbobi a takaice de matakin bayani shi ne shuka ana amfani da a lokacin shuka ana amfani da shuka a lokacin girma kuma bukatan ruwa, iska da taki don bunkasa a lokacin girbi ana yanke rake da zarar ya girma sosai lokacin tsarrafawa kuma, a masarauta ake zabar ruwan raken a mai da shi

rake yana buƙatar yanayi me ɗumi da rana domin ya tashi da kyau yanayi me tsanani kamar guguwar iska me karfi ko ruwan sama me yawa na iya lalata tsire tsire jefasu ɗasa ko ka shef ɗaraman tsiro yanayi me sanyi ko gajimare na rage aikin photosynthesis wanda hakan ke rage samar da sukari zaɓi kuma mafi kyau ga noman rake yana tsakan kanun zapin degree ashirin da kuma zapin degree talatin da biyu dan zazzaɓi ya kasance ƙasa da sha biyar na degree girman zeyi jinkiri ko ya tsaya idan zazzaɓi ya wuce talatin da takwas kuma na degree ze kawo ƙunci saboda zafin rana wanda ze haifar da bushewa rauni ga tsiran da ƙarancin zuƙari zafin jiki me yau yana tema kawa wajan tara zuri acikin rake shi zazzaɓi indai ka duba ka sashi a dai dai yadda yike kakan lulluɓe wani lokaci raken ma wani lokuta sai amishi kaman bukka ruwan sama shi kuma rake na bukatan kimanin mitre dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa dubu biyu ɗari biyu na ruwan sama ashekara ruwan sama kyau yana temakawa rake girma da tsawo, karfi da ɗanɗano kyau musamman ƙasa ƙuntatawa daga bushewa ƙuntatawa daga bushewa kumsam ƙasa da ƙima yana kawo ƙuntatawan daga bushewa wanda ke haifar da rauni acikin tsire tsire da ƙarancin yawan anfanin gona ruwan sama me yawa yana jawo ruwa me tsayi wanda yake shafar tushen rake da ze iya haifar da lallacewar tushen kuma wargaza tsiran sukar so atakaice yanayi me kyau yana kawo tsire tsire masu lafiya zafi kuma ko zazzabi me kyau yana ƙara tara sukari ruwan sama kuma dai dai yana girba me yawa darake me zaƙi to atakaice kan ƙara abubuwa kaman su fetilizer shima yana ƙara ƙoshin lafiya